Ente, ente zemereire aharubaju rw'enju akaju kariho amabaati n'enkoko enkoko yenshaki enkoko y'enshaki nayo eri harubaju rw'ente ahagati y'ente hamwe na n'enju

Ekijunjure kyemereire aharubaju rwekirabyo kiri omumwanya ekijunjure kyemereire ahakirabyo kiri omumwanya

Abaana babiri barikuzaana bashutami omu mbuga omwe ajwaire yunifoomu y'eishomero omushaija arikureetwa kuriya omu mbaju n'omukazi amukurataire ondijo mushaija ariyo naagyenda ari nk'aha muheru gw'amaju ago agarikureebeka aha amaju gaitu g'eira

Enyamaishwa ziri omu muti enyamaishwa ishatu ziri omu muti zihumwireho haine eki zigwereire enyamaishwa ishatu ziri omu muti zigwereire

Abakazi bakwatsire enyaanya omugaro ezindi ziri omu baafu ezindi ziri omu mifungo ari omu kaduuka ke eyekomire ekitambara omu mutwe aine n'akooma omu kutu

Nindeeba akatare ebitookye birunzire ahansi ebyeminwa nana omushaija arikuguza emboga za kabegi ayemereire nomukazi omukazi ondiijo ayeekomire ekitambara omumutwe nkekyabasiramu nareeba omushaija ogu arikuguza doodo nana omushaija arikumureeba ajwaire enkofiira bari omukatare we ariyo nashohora

Eshaaho z'emyenda ebiteteeyi, ebitengye, egofiira, zihanikire ez'okuguza zihanikire enyuma yaazo hariyo akanju k'amabaati

Abantu bari omu kibiina baine za karimagyezi zaabo bariyo nibareebaho abandi bariho nibaganiira n'abantu baingi harimu abaishiki, n'abashaija, n'abakazi

Esente za Uganda omutwaro gumwe na ekyarukumi empapura ibiri za emitwaro ebiri na n'orupapura rumwe rwa enkumi itaano. Rumwe rwa rukumi rumwe rwa omutwaro mpapura ibiri za emitwaro ebiri na orupapura rumwe rwa enkumi itaano